Momahala goshini to li po, kehe gumwe omuntu oho kala to ende nelalakano kutya ota kongo shike, ano kehe gumwe oha kutha shoka a hala nokushi futila. Ohamu kala nee mu udha naantu yamwe ohaya mono mo aantu mboka yeya sho noku ya popitha.

Lovisa Lukas okwa sindana oodola eyovi mesiku lyohole , okwa mono oshimaliwa shoka sho a kutha ombinga mokudhana nenge shoka kwali tashi ningwa po.

Ombaanga yo Bank Windhoek ka yi na nando esiku yi kupule oshimaliwa opo wuvule okukatalako shoka wasindana. Onkene ngele owa koneke pwafa pe na uulingilingi dhengela kombaanga konomola yongodhi 061 2991200

Ngae onda ndiigamene kokule nuulingilingi, onkene kukala wuna ontseyo yokwiigamena osho oshinima shasimana nongele owamono kutya opuna uulingilingi kambadhala wudhengele ombaanga yotango yopashigwana moNamibia.

Bank Windhoek ota kwathele aakulupe naamboka yena ooacount dho yamwe opo ya vule okulanda moositola nenge okufuta nokakalata oshali.

Iitaafula, iipundi noosikopa dhoka dhalongwa miiti odho dhoka hadhi kala po dhakola. Aantu oyendji oye hole iipundi niitaafula yawo yalongwa miiti.

Uva uugumbo natse moku ninga ondjodhi yoye yokukala wuna egumbo yoshili. Tse otuna aantu mboka ye na uunongo mo ku ku kwathelwa noku kwashilipaleka kutya ondjodhi yoye oya ninga yoshili.

Ombaanga yotango yaNamibia oya gandja oshimaliwa shi thike poodola dhanamibia omayovi omathele gamano nomilongo heyali komutse kehangano ndoka hatu ithana OMNICARE TRUST.

Iipundi niitaafula yimwe ohayi tulwa omatalashe ngoka haga ningi oshipundi shi kale oshipu okukuutumba. Ohaga kala ga longwa moothayila kombanda onkene omuntu ngele okwa kuutumba oha kala uuvite nawa.

Iimaliwa oyo oya simana moonkalamwenyo dhetu. Ohayi kwathele oku kandulapo omikundu, ohayi tupe oku kala twa manguluka, ohayi kwathele wo oku kala wuli nawa moonkalamwenyo nokuya wo koshipangelo.

Momiti nenge nditye momakota ohamu vulu okuhongwa iinima oyindji ngaashi oshini shokutsila iilya oshowo oshiyaha shoku iyogela. aantu oyendji paife ohaya longitha iiti mokuhonga iinima oyindji ya yooloka.

Oku kala wa gamwe nwa kookalya mupombo oko oshinima shoka hashi ningwa komalungula, unene ngele nditye owa li wuna ombaanga ndele opuna gumwe ta hala oku ya mo shaa shili pa pitikilo lyoye nena ombaanga ohayi vulu oku shimona oku pitila komalungula ngoka.

Tulombwela esiku lyoye ndoka wali wa silwa oshimpwiyu pahole eto sindana oondola eyovi. Oompango nomalandulo opo dhili.

Iimaliwa oyili momafo yo oyili miikukutu ano mbyoka yalongwa moshitenda , ayihe ohayi kalapo no hayi longithwa okulanda iinima osho woo okuyambulapo eliko lyoshilongo.

Iisindanena oshitukutuku shoye nombaanga yoStandard Bank . Ethigathano ndika otali tameke momasiku 28 Febuluali 2026 . Oompango nomalandulathano otadhi landulwa.

Mongashingeyi otu na aantu oyendji mboka ya hala okukala ye na uusitola wawo wokulanditha iikutu, onkene aantu ohaa yi taaka tala iikutu yawo piilongo yopuushiinda, ndele e taye ya ninge oositola dhawo yoyene.

Iimaliwa ohayi longwa nuudhigu onkene kehe omuntu owuna okulonga nuudhiginini opo wuvule okumona oshimaliwa shoka tashi kuhupitha monkalamwenyo ndjika yokombanda yevi.

Okupungula iimaliwa yoye kombaanga okupitila mongodhi nena omuntu oho vulu tala kombaanga yoye nenge nditye oku kala tokondolola ombaanga yoye shoka tashi inyenge ko nenge wa hala okutula ko okupitila mongodhi yoye.

Bank Windhoek ota gandja etaambo ndyoka lyopetameko. Kehe etitano molyomakaya Kwaamboka yahala oohauto , otaya adhika mOvenduka Independence Avenue.

Ombaanga yotango yopashigwana oya ya neityo ndoka tali ti: "Ngoye to longo wa dhiginina tse otatu ku kwathele, opo tu vule oku nkondombeka ongeshefa yoye. Yi vule oku ya komeho yo yi kale tayi ningi oshimaliwa".

Ino vulwa oku yoga koonyala? Ngele osho, ilandela nena eshina lyoye lyoSamsung, li na ookilograma hetatu, oondoka ha li tulwa iikutu pombanda. Olyi li kombiliha, okwa za.

Kehe mondunda yokukuutumba omwa pumbwa okukala mu na oshipundi, shoka omuntu ta vulu okuvululukwa po nenge a vululukithe po olutu lwe. Onkene osha pumbiwa nosha simana okukala wa tula mo kehe oludhi lwoshipundi shoka ndoka wu hole.

Iimaliwa yaAmerika, ayihe oyalongwa moombapila. Kapuna iimaliwa iikukutu. Iimaliwa yawo oyina ongushu, na oyo hayi longithwa muuyuni awuhe okuyalula iimaliwa.

Iipindi yomomapandaanda nenge yomomatala, oombyoka omuntu hotula iilandithomwa yoye puuyelele, nomuntu kehe ta ende ota talako, ye ta hogolola kutya okwahala okulanda shike.

Ethimbo limwe mpoka to tula oshinima, hapo sha pumbwa oku kala. Onkene nomonkalamwenyo owa pumbwa oku kala wushishi kutya, mpoka toyi opo ngaa wapumbwa manga ino mana po ethimbo lyoye.

Uuyuni woshinanena oweya niipundi mbyoka hatu ithana omashofa. Iipundi mbika oya longwa miipilangi yili kohi ko kombanda taku tulwa iilapi mbyoka tayi kuuvitha nawa, nenge nge owa kuutumba ko iipu no hokala wuuvite nawa.

Oshimaliwa shaTanzania ohashi kala sha thanekwa iinima oyindji ngaashi oondundu osho wo omahala ngoka ga longwa pevi no pombanda, oge na omadhindhiliko oyindji mbyoka ga thikamena po oshilongo shawo.

Oolaka dhiikunwa mositola ohadhi kala dhi na omaludhi giikunwa agehe, opo ku vule okukala to yi kokule nenge to hepeke oonkondo dhoye. Ohadhi tulwa pamwe ngoye e to hogolola nee kutya ohonu shike.

Ngele owe ya megumbo lyontumba nenge mombelewa yomuntu nena oho pewa oshipundi. Oshipundi shoka otashi ngawo owa taambiwa ko megumbo moka nenge mombelewa moka.

Otuna omaludhi giipumpundi mbyoka hatuyithana omatyofa ,iipundindi mbika yimwe oya yolongwa molapi, yimwe oyalongwa moshipa shoka hashiyi omuthenu ,iipundi byoka yalongwa moshipa ohayikala yina ondilo yivule mboka yalongwa moshilapi.

Iipundi yomoseti ohayi kala ya yooloka, oshoka kehe gumwe oku na shoka e hole. Aantu yamwe oye hole iipundi mbyoka ya longwa miiti, ihe yamwe oye hole mbyoka ya longwa momalapi nenge nditye mofabulika. Ooseti odhindji ohadhi kala dhili po dha.........

Oshimaliwa osho oshinima sha simana muuyuni awuhe, onkene aantu ayehe sho taya longo otaya lalakanene okumona oshimaliwa naamboka ye li taya ende niilongo niilongo otaya kongo mpoka taya vulu okumona omboloto yawo.

Ngele tatu popi omagano ohamu kala muna wo nenge nditye, oho vulu okupa omuntu iinima ya yooloka. Shoka ngweye wa hala okugandja. Iinima yimwe ongaashi owili, omagano ngoka geli muukapakete ongweye mwene ushi kutya omu na shike, oshowo iinima mbyoka omuntu ha vulu okudhana.

Oshimaliwa shaTanzania shoka shoShilingi omathele gatano oshi na oshilimbo shomusamane, ongolo nomukulukadhi a kuutumba ta longo iilonga ye e na ontungwa mekolo.

Omahala giipindi aantu kehe gumwe oheya naashoka a nunina. Ohamu kala muudha aantu ya yooloka ye na omalalakano ga yooloka, oshowo omuna oositola dha yooloka ndhoka dha patulukila kehe gumwe a hala okuya mo.

Owapyakudhukwa okutungulula ondondo yiimuna yoye? Ngele osho kutha nena omukuli gwiimuna koombaanga yotango yopashigwana.

Momaudhano ngoka ga li ga kwashilipalekwa koHolland naStandard Bank omwa li mu na aasindani yatatu, gotango, omutiyali nomutitatu.

Ombaanga yoBank Windhoek oyatulapo o Internet yoshali, ngele wahala okutala oshimaliwa shoye okupitila komalungula. Onkene oto vulu okumbaanga kehe pamwe mpa wuli, oshali shamuhongi.

Omatala ehala lyiipindi hoka aantu yaza koombinga dha yooloka haye e ta iipindi yawo, aantu ya lande, oshowo aantu mboka ya hala oku landa ohaye ya niimaliwa ya longekidhilwa oku landa iinima mbyoka taya adha pehala mpoka.

Oshimaliwa oshinima shoka hashi kongwa nuudhigu. Owuna okulonga neyitulemo opo wumone oshimaliwa. Ohayi kandulapo uudhigu wesiku kehe, oshowo emanguluko monkalamwenyo yoye.

Iipundi niitafula ohayi vulu okulongwa ya faathana. Okutya omiilongitho, nenge nkene yalongwa. Omuntu oho vulu ne okuhogolola kutya, ngele owahala oshipundi shalongwa moshiti, nenge omoshitenda.

Oocustoma dha bank windhoek ndhoka dhina omapungulilo gokooyalwe otadhi vulu oku deposta oshali shamuhongi nokapuna kutya otaya futu shike.

Oto nu omalovu? Eewa, nduno ino hinga, ashike kutha okaLEFA ndele to futu nombaanga yetu yotango yopashigwana nenge wu tu dhengele konomola yo 061 306081.

Ondola yAmerika oyo oshimaliwa shili pombanda , osho shotango muuyuni auhe , oshitiyali opuna ondola yaSingapore, noshititatu opuna ondola yaJapan noponomola ontine opuna shaChina.

Moositola ndhoka oonene ohamu kala muna omashina gokudhenga ogendji opo ya kwathele aalandi ya shune komagumbo gawo nethimbo. Omashina ngaka ohaga endelele ngele geli ogendji.

Ombaanga yaNedbank otayi pata, omolwa etungululo tali ningwa koshitayimbaanga shaKatima Mulilo mOlyomakaya omasiku 27 Septemba 2025 notayi ka patuluka mOmaandaha momasiku 29 Septemba 2025.

Oombanga odhina uukalata wa yooloka shiikwatelela kiimaliwa ndjoka yili komapungululilo gombanga yoye, onkene NEDBANK otati ngele owatembukile kokalata hoka koshingoli otovulu okusindana shinene.

Okapandi kiimaliwa oyo iimaliwa mbyoka yi li po oyindji pehala limwe nenge nditye ondumba yiimaliwa ngele iimaliwa mbika oyindji ohayi tulwa nee muupandi opo wu vule okwiiyalula nawa.

Ombaanga yoStandard Bank oyena omathigathano goondjato oombwaanawa. Oku tameka ko kakalata koku landa osho wo o akaunta ndyoka yoku tula oshimaliwa opo shi gwedhwe koshikwawo na yimwe woo ndyoka hatu ti oPayPulse. Oondando dhika nenge nditye omathigathano ngaka otaga hulu mo milongo ndatu gaJuni omayovi gaali no milongo mbali na ntano.

Aantu oyendji moondunda dhokukuuntumba oya tulamo iipundi mbyoka hayi ithanwa omatyofa, molwashooka ohayi uvitha omuntu uugumbo ngele a kuuntumba, iipu nawa, nomuntu oha vulu okukothela mo.

Omuntu ngele okwa longo oshimaliwa, ohe oshimaliwa topola okukandula po uupyakadhi noompumbwe dhe monkalamwenyo ye. Ohe shi topola nduno shi ikwatelela kutya okwa hala shike omwedhi nguka, nongele inashi gwana, ohashi vulu okweetela omuntu ethindakano lyomadhiladhilo.

Ombanga yaNed otayi gwedha iifutila yawo yokomvula mbyoka tayi tameke okuza mugane gaMalitsa momayovi gaali nomilongo mbali nane.

Nedbank ota kwathele uunamapya nuniimuna wukoke, mokuya kwathela iilongitho mbyoka yapumbwa, okulonga momapya, nokukala yakutha po ayihe mbyoka tayi ya ngambeke.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi pula kaalongithi yawo kutya omukalo guni gumwe ngoka omuntu ta vulu okukala a konenenena nkene ta longitha iimaliwa ye nawa.

Iipundi yimwe ohayi longwa nawa ndele eto fuuka . Ndele naashi tokuu tumbako owu wete kutya owa kuutumba koshinima tashi ku uvitha uugumbo nuu nambano . Onkene iimaliwa yimwe ohayi hepuluka lela .

Moshilongo kehe omu na oshitopolwa sho ka ha shi ithanwa olukanda. Omalukanda ngaaka o pu na gamwe ge li hwepo, nagamwe oge na aantu ya hepa noonkondo, nepangelo iha li tu la ko omayambidhidho ga gwana.

Ombaanga yo standard Bank oyili yi i longekidha oku kwathele aantu mboka ayehe ya hala okutota omapandja gomapungililo gawo nombaanga yawo. Onkene yo oyeli ya i longekidha thika po owala.

Iimaliwa oya longwa momalwaala ga yooloka, opo ku vule oku yoololwa kutya shino oshimaliwa shiingapi, shino oshiingapi naashika oshiingapi. Oshiholelwa moNamibia oshimaliwa shomathele gaali kashi na olwaala lwafa oshimaliwa shomilongo ntano.

Opuna iitafulwa mbyoka owala ya longwa miitenda iitafula mbika oya kola nohayi kala po ethimbo ele ihayi likapo kuuhwa ihe ngele inayi paintwa nawa ohayi ningi olusu.

Menenevi African omuna iiyata yayooloka, no yasimanekwa komihoko adhihe. Aantu ohayi ningi iikutu noha yeyi zala onga omuthigululwakalo gwawo.

Ngele owa yi komatala, iinima ngaashi iihape niingumutulu, oke hogololo lyoye ngoye mwene. Ohayi kala yi na ombiliha, yo yimwe oya yela ngaa, nayimwe inaayi vula okukala ya landithwa.

Moositola kehe omuna oolaka. Oolaka ndhika ohadhi kala dhi ikalekelwa oshiholelwa opuna olaka yiikunwa, opuna olaka yiikulya, opuna olaka yoonyama niinima ayihe mbyoka ya pumbiwa ohayi topolwa shi ikolelela kwaashoka hayi longithwa

Iipilangi ohayi tetwa momiti etayi tulwa omahooli opo yivule okukala ethimbo ele yo yikale ina yivula okuteka, iipilangi ohayi longithwa woo okutunga oondunda ngeshi methimbo lyo ngashi ngeyi , ohayi ningwa omitenge nongele dhatungwa nawa ohadhi kwata oondunda kumwe.

Oshipundi niitaafula oyo iihongomwa mbyoka hayi hongwa momiti. Omiti ngele dha tetwa ohadhi kukutikwa omuntu ta hongo mo nee iihongomwa ngaashi oshitaafula, oshipundi, omihi, oshini niikwawo wo ya yooloka. Omuntu oha vulu nee oku yilongitha okukuutumba, okushangela nokutsa.

Talelapo epandja lyetu lyopamalungula (lyo WhatsApp) opo tu vule okukupa omayamukulo. Ombaanga yotango yopashigwana ota yi ku kwathele ethimbo kehe, nethimbo ndyoka wa hala, naampoka wa hala okukwathelwa.

Tyapula esiku lyemanguluko pamwe nositola yedhina Nictus ndele eto tyapula oondando ombwaanawa ngaashi oku landa oTV yoHisense ndjoka yuunene wo cm dhili 65 yina ashike oondola omayovi omulongo.

Iimaliwa oyo hayi yamukula omaudhigu agehe. Oyo hayi landa iikulya , ohayi futu osikola , ohayi landa oohauto otayi vulu wo oku ku fala kondje yoshilongo noku talelapo omahala agehe ngoka wahala okumona monkalamwenyo yo ye.

Kehe ositola oyi na uumbamba mboka hawu kwathele omuntu a vule okulanda iinima ye nuupu wumwe owu na omagulu wumwe oto vulu okukala wewu endjidha oho tulamo nee iinima yoye e to fala peshina mpoka toka dhengitha.

Okumbaga oku pitila mongodhi yoye. Omuntu oho vulu oku tala kutya owuna ko ingapi noho vulu wo oku pula omwaalu nenge omusholondondo gwoku longitha iimaliwa yoye oku pitila nee mongodhi.

Ombanga yoNedbank otayi kwashilipaleke aalongithi yawo kutya oto vulu ku kala inoya momukweyo ndele eto ka tulako oshimaliwa shoye oku pitila pomashina ngoka geli pondje.

Otuna omaludhi goostola ogendji ngaashi ostola yiikulya, yiikutu, yii longithomwa yoongodhi, osho wo oostola ndhoka hadhi landitha oohauto.

Ombaanga yaVenduka oyina omalombwelo ga Deseemba ngaashi taga landula . Ngele kunasha oshimaliwa kala megumbo ndele to taambako onkalo yoye ngoye inogandja nenge inopa kehe omuntu ngoka inomu inekela onomola yoye yo paumwene yombaanga

Oshimaliwa oshina omutse gomuntu shono oshitumbula sha popilwe komukulu gonale, ndele ina puka omolwaashoka methimbo lyongaashingeyi aantu oyendji ohaya dhipagelwa iimaliwa yawo.

Oondunda dhokulala aayenda ohadhi futilwa, omuntu ngele kena mpa talala ndele okuna oshimaliwa nena ohakafuta ondunda ndjoka ye tapewa oshipatululo akalalemo onga yaye uusiku mboka.

Iimaliwa oyasimana monkalamwenyo oshoka ohayi kandulapo uudhigu wayooloka. No twapumbwa okulonga twiitulamo notwadhiginina opo tumone iimaliwa mbyoka tayi tukwathele monkalamwenyo dhetu mesiku kehe mesiku, osho wo okukala tatu tatuyi komahala gayooloka.

Oshimaliwa ngele oshapu okulongwa ohashi falwa kombaanga yopashigwana opo shi vule okukala shapungulwa . Sho shi andjakanekwe noombaanga adhihe moshilongo . Yo aantu ya vule okunana iimaliwa yawo.

Uunafaalama mboka tawu kaleke po evi noshilongo shetu ohawu kunu iikulya ya yooloka noku kuta aantu oyendji yendji ya yooloka, opo ku kandulwe po okwaa hena iilonga. Uunafaalama mbuka ohawu longitha oonte dhoketango, opo ku kongwe oonkondo moku longitha mominino.

Ombaanga yoBank Windhoek oyandulukapo omashina ngoka haga taamba iimaliwa, okutula komapungulilo goye. Onkene oto vulu okutula komapungulilo goye, nenge okushendja onomola yoye yokakalata.

Ninga omusindani omunelago oku sindana shona hatu ithana o-account yoku pungula nombanga yaBank Windhoek. Oshimaliwa osha adha poodollar dhaNamibia eyovi.

Iimaliwa yomu walakasha oyo mbyoka unene yi li pevi nohayi longithwa unene okugandja oshendja ngele inaku hupa iimaliwa oyindji. Unene ohayi kala ya longwa moshinima oshikukutu.

Edhina lyiimaliwa limwe oyo iisimpo. Iimaliwa ohayi longithwa okukala nonkalamwenyo ompu. Onkene omuntu ngele otayi kosikola nenge tayi kiilonga elalakano okukala ena oshimaliwa sha gwana monkalamwenyo yokomeho.

Oshimaliwa nande ohashi longo meni lyoshilongo, natango ohamu vulu okukala kaamuna oshimaliwa shagwana , omolwa eliko lyoshilongo kayishi nande kutya omuntu nenge oshilongo itashi vulu okulonga Iimaliwa oyindji.

Ondunda ohayi kala yopala ngele yina uusikopa yoku pungula. Iinima yoye opo yikale yili melandulathano notayi monika nawa ohayi topolwa kuusikopa. Opuna ne uusikopa woku tula iimeno oshowo mboka woku tula oTV.

Iimaliwa oya pumbwa omuntu eshi okuyi yalula, opo wu vule wo okukala wushi okuyi longitha. Iimaliwa oshinima shimwe shapumbwa omuntu eshi omwaalu onkene ngele to taamba iimaliwa kala wushi oku yalula.

Oshimaliwa ohashi longwa mombapila, ihe ka kushi owala kehe ombapila, ahawe oombapila dhoka dha nuninwa okuninga iimaliwa. Ihayi ningwa ku kehe gumwe ashike ohayi ningwa kombanga yopashigwana.

Omukalo omutiyali gokupungula oshimaliwa shoye nombaanga yotango yopashigwana ogo ngoka tagu ti tameka ngashingeyi. Oto vulu oku yadhengela konomola yokopaala onola nohamano noyimwe ombali nomugoyi nomugoyi ombali nombali ombali nombali.

Iipundi niitafula mbyoka ya longwa momiti oya kola nohayi kala po ethimbo ele. Opo nduno yi kale po nenge yi keelelwe kokutsa aantu ohayi tsininwa nopainda ndjoka hayi ningi oshipundi nenge oshitaafula shi kale po.

Ngele oto landasha mo Nictus futa nokakalata koye kombaanga yotango yopashigwana yaNamibia opo wuvule oku kuthilwako oondando, kondando ndjoka ya shangwapo nenge ndjoka yapumbwa okulanda oshinima shoka . Oomalandulathano ogena oku landulwa.

Momahala gomalandithilo ohamu kala muna oositola dha yooloka naantu tayeya okulanda kehe gumwe oheya ena shoka ahala okulanda onkene ohamu kala mu udha mo ohamukala mwi ipyakidhila. Aantu ohaya yeya ya tale shoka tayalipo nokulanda yafale komagumbo gawo. Ohamu kala mu udha nawa

Futa nokakalata, ndele e to sindana oondando dhi li nawa, opo nduno wu kuthe ombinga, owu na okulanda nokakalata mositola e to ulike okasilepa koye, e to sindana. Ngoye dhimbulukwa wo kutya okufuta nokakalata moNamibia oshali.

Oshitaafula shokulila iikulya ohashi kala oshinene nenge oshile shina iipundi yeshi dhingoloka ine nenge okuuka pombanda. Ohashi kala shili pokati yo iipundi oyeshi dhingoloka.

Ekundo lyashewa okuza koStandard Bank muJanuali muka oto kunkililwa opo wu tameke pepandja lya yela ngele owu wete kutya iinima ka kwali yeku endela nawa natango inaku lata.

Iimaliwa oyo oshinima shoka hashi longithwa okulanda iikulya ,ohauto oshowo iilongithomwa nenge nditye iinima kondje yoshilongo, ohayi longwa moombapila nohayi longwa mombaanga yaNamibia. Edhina lyiimaliwa ekwawa ohatu ithana iisimpo, iimaliwa oyo mbyoka hayi longithwa wo okutalela po.

Owa nyengwa kutya omuholike goye otomu pe oongala nenge ochocolate mesiku lyohole? Ino limbililwa okutuma oshimaliwa kongodhi noFNB oko taku vulu okuuvitha nawa omuholike goye ethimbo kehe.

Ombanga yoStandard bank oya dhika uutala wayo po mahala gomalandithilo, Opo kehe ngoka a pumbwa oma yakulo gawo avule oku thika yoya kondwe omagulu.

Africa oku udha iiyata niitenge oyindji noongaku dha longwa miipa, onkene aantu oyendji omo haya hupu okulanditha iiningomwa mbika, okukala yi imonene oshimaliwa.

Unene kiipundi mbyoka ya longw amiiti ohaku tulwa uukuusinga nenge uutalashe uushona, opo yi vule okukala yi li nawa yo iipu nawa, kaayi ehameke omuntu kiikuutumbitho.

Otuna omaludhi giiyimati nogikwamboga ogendji, ongaashi nee: Omalemune, omayapula, oongongo, omakwaava, uunakamudesha, oomboga oshowo omanyangwa.

Omboloto oyo oshikulya sha kehe esiku , shoka shina ombiliha konyala kiikulya oyindji. Aantu oyendji ohaya hupile momboloto , oyo oshikulya shoka tashi vulu okuvulika nenge okulandwa kukehe gumwe.

Opuna aantu mboka yena iimaliwa ya pitilila ohatu yi ithana iipona. Aantu mbaka ohaya vulu okukala yena ondunda yawo ndjoka yo ku kuutumba, yina iipundi nande oya adha pomilongo mbali.

Opuna aantu mboka yeshi okupungula iimaliwa. Oha yeyi kwata nawa mokukalo ngoka hayeyi topola nokutya mbika oyo kulanda iikulya, mbina oyo kulanda iikutu, mbino oyokufuta egumbo nosho tuu . Nomukalo nguno ohaya vulu oku thikitha aantu komusilo gwomwedhi.

Omuntu ngele okwa mana okulanda iinima ye, nena ohayi peshina mpoka ta pu ka dhengwa iikulya ye nenge iilandomwa ye mbyoka. Oha gandja nee oshimaliwa komuntu ngoka ta adha peshina na ota vulu oku za mo niikulya ye mositola.

Ombaanga yaNamibia oyalonga iimaliwa yomafo yili mumwe, ngaashi oondola omulongo, oondola omilongo mbali, oondola omilongo ntano, oondola ethele, noshowo oondola omathele gaali.

Omukulukadhi ta gandja oshipopiwa pehala lyombaanga ndjoka hayi ithanwa oStandard Bank, a thikama komeho nokuli kokayima hoka koku uvithila.

Okapandi kiimaliwa iimaliwa yomafo yili oyindji ee tayi mangelwa kumwe. Iimaliwa mbyono ohayi vulu okukala omwalu omunenen nangele omuntu wahala wuka lande oshinima shoka shina ondilo nenge tashi pula iimaliwa oyindji ohoyi nduno nokapandi.

Oku dhengela ondhi peho oko okupewa oshimaliwa pambambo toshipewa meholamo opo wuvule oku ninga shoka omuntu ahala wumu ningile nenge wu itayele shoka omuntu tapopi.

Muuyuni wopaife aantu ihaya pulakene we ooradio, ihe ohaya pulakene ooradio dhomizizimbe. Oradio yomuzizimbe ohayi ulike omathano, nomuntu shi tapopi. Iinima ayihe oto vulu okuyi mona, nomuntu shi tapopi, oto vulu okumu mona.

Omahala ngoka goku teleka iikulya mbyoka yeendelela, ano tutye ookasi, ohamu landithwa iikulya ya yooloka opo omuntu ngoka eendelela alye sho tayi moondjila ye.

Kehe oshilongo ohashi longo iimaliwa yasho shoshene, tashi longitha omashina noombaapila noshowo iitenda okunduluka po oshimaliwa.

Okutula oshilandithomwa nenge ndi tye oshinima kondando. Ohashi vulu ne omuntu ta yi pomahala ga yooloka opo a vule a konge ehala nondando yoshinima shoka. Oha vulu wo okuya koradio opo a ka lombwele aantu yeye ya vule okulanda oshinima sho.

Ombanga yotango yopashingwana yaNamibia onkee ngaa tayi tsikile nokukunkilila oshigwana naalongithi yombanga yawo opo yiikaleke yiingamena kookalyamupombo nokuulingilingi mboka walandula oombanga nokukuthapo iimaliwa yaantu.

Ombaanga yo Standard bank oyina oshiike shoka hayi kala tayi kunkilile noku tonatitha noku longa aalongithi yombaanga yawo, opo yi ikaleke kokule nuulingilingi mboka hawu kala tawu ningilwa aantu meembaanga dhawo.

Opuna okashina koku yalula iimaliwa. Okashina hoka ohaka vulu okuyalula oomiliyona noobiliona pethimbo eshona lela, omolwashoka ihaka longo koonyala ndele ohaka tentekwa owala oshimaliwa ndele e taka yalula ko kene.

Longitha omikalo adhihe dhokufuta dhombaanga yotango yopashigwana momaulukilo giipindi gaNgwediva, ndele e to sindana oodola eyovi esiku kehe momaulukilo giipindi.

Iimaliwa ohayi longithwa okukandulapo omikundu dha yooloka, ngaashi oku fala uunona kosikola, okufuta osikola, nosho woo okulanda iinima yomegumbo ngaashi oombete, omakopi nokulanda oofiliza, iimaliwa ohayi kutha aantu moluhepo ngele ye yina.

Oshimaliwa shaKongo osha dhidhilikwa noshilimbo shomusamane nomukulukadhi taya longo mepya. Shika osha thikameka po nenge otashi ti uunamapya nuuniimuna mboka wuli po owo wa kale kapo oshilongo.

Ombaanga yoStandard Bank otayi kunkilile maalongithi yombaanga yawo kutya ngele owa mono pu na uulingilingi kambadhala wu lopote meendelelo opo wu vule okuhulitha po kehe ngoka a hala okulongitha nenge okufuta nombaanga yoye.

FNB ombanga yotango moNamibia ndjoka hayi kwathele aantu opo ya bange iimaliwa yawo nayo. Ohayi pungula omaliko gaantu nawa.

Omuntu nge ta landa mositola oheende moolaka ta kongo shoka a hala nongele okweshi mono osho nee ihe ha kutha ye ta tsikile nokutaka wo shimwe shoka wo ahala natango.

Ositola dhiikunwa ohadhi kala dhi na oolaka odhindji naantu ohaya ende moolaka taya hogolola shoka ya hala nenge shoka yo haya nu.

Ombaanga yoStandard Bank otayi kunkilile oshigwana naalongithi yombaanga yawo kutya, oku keelela uulingilingi kayi shi oshinima shoku nings esiku limwe , ahawe oshinima tashi tsikile kehe esiku , onkene kala wa kotoka.

Omuntu ngele okwa hala oku mona aalandi oyendji, oha tula po omathigathano aantu opo ya vule oku tondoka yo ya endelele opo ya vule oku isindanena sha.

Ombaanga Yotango Yopashigwana otayi tula po omulandu ngoka gokutegelela konima yoowili omilongombali nane, opo wu vule okulanda oshinima shoka tashi pula oshimaliwa oshinene.

Omvula ompe noshikako oshipe mombanga yotango yaNamibia moliga yaakulukadhi ndyoka tayi ka tameka momulongo naga heyali gajanuali omayovi gaali nomilongo mbali nahamano ndyoka tayi ka kala yina oongundu dhathika pomulongo nambali.

Kehe omuntu oku na okandjato hoka hamu pungulwa oshimaliwa she. Ohaka kala nee okashona noha ka vulu okutonyenwa mondjato yoombulukweya nenge ndjoka yokweenda ngele ta zi po.

Nictus ota fala iinima yoye kegumbo oshali kukehe ngoka ta ka longitha oshimaliwa sha adha pooN$ 5000 okulongitha okakalata koye kOmbaanga Yotango Yopashigwana.

Otuna aantu haya yelwayelwa shiikwatelela kiilonga yawo onkene omuntu ngele oto longo pehala mpoka wakutwa, iilonga nenge nditye longa nuudhiginini opo wuvulwe okutulwa pombanda ya yakweni.

Opuna uumbamba wokupungula iinima. Uumbamba wumwe owo ku pungula iikulya, wumwe owo ku pungula oothewa, na wumwe owo ku pungula iikutu. Onkene omuntu ngele tayi mositola oha ka konga uumbamba nenge oludhi lwokambamba hoka a hala.

Ombaanga yobank Windhoek otayi kutha ko opelesenda 20 ngele walongitha oshimaliwa shathika poondola omayovi gahetatu nethele ngele wa longitha okakalata koye okufuta iifuta mbyoka yo kondje yoshilongo.

Oombete odhindji ohadhi longwa nuutaafula mboka hawu kala pooha pomitse dhombete. Uutaafalula mboka ohawu kwathele omuntu atulepo iinima mbyoka itaayi vulu okukala kokule naye , onkene owasimana mondunda yokulala.

Iipundi yoshipa oyi na ondilo, omolwaashoka oshipa ihashi kwata ontsi, sho ihashi kwata oongaga , no nande okwa tilwa omeya oha ga thenunuka ko owala.

Zaleka egumbo lyoye nomiti. Shika itashi ti wu ete okuti megumbo lyoye nenge wu kune megumbo lyoye, aawe, omiti ndhika odha longwa nale dha longekidhika okutulwa megumbo, onkene ohadhi ya noshinima shadho moka dha thikama. Shoye oku dhi tekela owala okuziilila mokandooha.

Omuntu ngele ota longo oshitaafula, oheshi longo shi ikwatelela kwaashoka ye ahala shi kale shi li, nenge tashi monika. Oho vulu nee oku tulako iitenda, nenge wu tuleko omagulu giipilangi, nenge giiti ngaashi naanaa wa hala.